Hayssan tani be'ashe dizayiti gammo woga may'oo Mayo'di durishshe bettosona entikka diza kettayi woga ketakko beni wode wogay ani ossettizaysa.

Haysan ta be'ashe dizaysi kehippe lo'izane puulatiza keeta be'ashe days. Izika kawo keeta malatizaysako. Izappe gede bagara issi bitaney eqqidaysi beetishe dees. Ha keetappe pude baggara cililottidi gigiza mittay dees.

Hayssan ta be'she dizayiti coora asati durishe dosona entikka attumanne inddo gidi gididdi durishe dosona entappe gede bagara boththanne zo'o may'o mayidi asati uttidays bettossona.

Haysan taas beetizay cora asati durishene kaa'ishe beetoosona. Entika Gaammo woga mayo mayidi durishe doosona. Enti diza sohoyka keehippe lo'iza sohoko.

Hayisani beitishe diizayit cora asatika eqiidayisan issi poolise beetishe deasi etaape xooqa bagara keehip cora asati eqiidayis beates geede bagara issi biitan gaamo woga mayo mayidasika beatishe deasi.

Hayissan betishshe dizayi kehippe pulattid lo'ida keetayi betishshe dees.izappe haa bagara cililotida miththayi eqqidayiss betishshe de'ees.izappe gede bagara mabirate poleyi eqqidayiss betishshe de'ees.

hayssan beettishe dizayti gaammo cima asatinne cora asati eqqidayssinne uttidayssi beettishe doosona hayssa giddon gaammo woga mymay7a may7ida asatikka uttidayssi beettishe dees

Hayssan ta betishe dizay keype cora asati lo7izi cililoti wottida bootan bookkishenne giigissishe dizaba milatosona intika keype cora asatakko.

hayssan beettishe dizayti keyppe cora asati issipe eqqidayti beettishe duossona entappe guye baggara kaamey eqqidayssikka beettishe dees he kaameppe ya baggara cililotida mitayka beettishe des

Hayssan beeththizayssi gaammo cimathakko; enthikka gaammo woga maa7uwa may7idayssakko; etha sinththanka xaafeththidabay de7ees; ethi xaafido miishikka gaammo woga maa7uwa dunguza gizayssakko.

Hayssan beettishe deizay keehippe wolqamanne aaho gidiza abbay beettishe dees ha abbaykka keehippe xilliza haattakko heyssafe gede baggara cililotida mitaynne maatay bettishe dees.

Hayssan ta be'ashe dizay gaammo cimatakko gammo cimatikka gaammo woga mayo mayidi eqqidayssanne irda maata banta kushen oyqqidayssa be'ashe deys intikka yoo masqala yaagidi eqqidaba milatosona

hayssanta be ashe dizay nayti kaa7ida sohokko ha naytikka uttidi yuushida miisha bollin kaa7ishe de7osana entappe gede baggara keettayka beettishe de7ees.

Hayssan beettishe dizayti gaammo cimatakko ha gaammo cimatikka gaammo woga may7u7a dunguza maa7idi eqqidayssi beettishe doosona intika baynta kushen irxamata oyqqidi beettosona.

ta be ashe dizay usupu asati eqqidayssa be ashe deys he usuppu asatuppeka heedzdzati indo gidishin heedzdzati attumakko etikka eqqidi xeellishe doosona

Hayssanta be ashe dizay heedzdzu attumasanne oyde coray dizayssa beyays ha oydenka boottanne gaammo dunguzay deizayssa be ashe deays.

Hayssan tha be7asheedizay keeehippe cora asathi uththidayssa be7ashee days; uththida asathu giddon issi mishiriya ba ayfen manatsire withthawuththidaysikka beeththishee des; henththikka uththida sohuwan odaa odisheenne siyishee diizabaa milathoosona.

Haysan ta be'ashe dizayti kehipe c'ora asati utidinne oda odishenne siyshe dizaba milatosona enta gidonka issi indo mishiriya sinta bagan utidara betashe de'awus.

hayssan ta be izay cora asati kaame ogera bishe beettosana etappe duge baggara haattay yizayssa be ashe days ha haattaykka bulqo haattakko ha

Hayssan ta be7ashe dizayti heezu asatskko. Ha heezu asatikka banttas xarapheeza sinttan daftarenne iskkiribto oyqqidi beettoosona. He xarapheeza bollaka gaammo woga may7oy hiixetti wottis.

Hayssanta be ashe dizay polisetakko ha polosetikka bootta woyde bolla uttidayssi bettishedes intikka issi mala may'o may'idayssa gidishin issi indo polisiya mayke ba kushen ocqada asay ashe dawus.

hayssan ta be ashe dizay issi bitaney gaammo woga may7o7ammay idaage mayke oyqqidi haasayishe beyays izappe guye baggara bootta uyde bolla keehippe cora asati uttidayssikka beettishe dees

Haysan tani be'ashe dizay koske woyko gayeko haysanka ma'oy bayzetizaysa bola supha mishati muzey,timatimey ,shunkurtey muley utida eqa be'ashe days

Haysan beetishe dizays wogako. Banta woga qoncisiza asati shiiqidi eqqidaysine uttidaysi beetishe de'osona. Entika de'iza sohoy booti uttis.

Haysaanta be'ashe dizay hedzdzu inddo asati nam'u tila oyqidi eqidayssa be'ashe de'ays etti dizasonkka kaamey bishe dizayssi beetishe de'es he kaamepekka ya baggara keehippe lo'izanne puuletida keethaykka beetishe de'es.

Hayssan beettishe dizayti oyddu attuma asati eqqida issi beettishe dees entappeka heedzdzati guye xeellishe issi bittaney ha xeellishe dees izappe guye baggara lo'idi cililoti wottida mitayka beettishe des.

hayssan ta be'aashe dizay issi mishiriya woga erisidara putto oyqqada okkidayssi beettishe des izippe guye baggara keeheppe xora asatikka uttidayssi beettishe duosonna hetappe gede baggara issi bitane eqqidayssikka beettishe des

hayssanta beyashedizayti issi keetta asa milatosona intikka aayo aawanne naytakko he naytikka gashsha nayta intikka issi mala may7o may7idi uttida ssi bettishe des

hayssanta be'ashe dizay issi nayiya borsa ulon qachada eqqidayssa be ashe deysa izippe guye baggara oyddu asati eqqidayssi beettishede oosona

Hayssan ta be ashe dizay shuchchakko ha shuchcha bootanka halaqaynne halaqa machiya uttiya boota giza xuufekka xaafettidayssi beetti sheedes izappe gede baggay keehippe denba sohokko.

hayssan ta beyashe dizay ichashu asati eqqidayssakko etappe gede baggara keehippe wolqamenne aaho haattay beettishe dees ha haattappe gede baggara dhekkayka beettishe des

Hayssan ta beyashe dizay oyddu attuma asatakko enta giddon uttidayssi itioophiya ayssida kawo aabi geetettes izikka uchchidi luuke bolla iskirbtoora xaafishe deees.

hayssan hachchi oda giza xuufe achchan cora asati eqqidaytanne uttidayssa be ashe dayss heppe bolla baggara oroome ay hanide giza xuufekka xaafettizayssa be ashe dayss

hayssan beettishe dizayssi feesebuke giza qaalay xaafettidayssi beettishe deees izikka boottan xaafettida shin izappe gaxa baggara samayan qalamettidassi beettishekka deees

hayssan ta be7ashe dizayti nam7u asatakko ha nam7u asatikka attumanne indo giddishin haasayishenne miicishe beettosan intikka uttida oyde worqara medhettida ba malatees

Hayssan beettishe dizayssi cora asati si'ile eqqidaga be ishe de'oosana intappe gede baggara keettay eqqidayssaka be ase days ha keetta sintanka maburaatiyey poolera eqqidayssi beettishe des.

hayssan be ashe dizay nam7u poole mitati maburatey qashettidayssi peqqidayssi beettishe dees izappe gede baggara cililotida mittaynne maatay beettishe dees

Hayssanta be ashe dizay mabrate shubokko ha maburate shuuboykka woggafoolera giigisshe dizayti beettishe des ha maburate shuwoppe gede baggara keehippe cora asati giigisishe beettosona.

Hayssan beettizayssi nam77u asati uttidayssi beettishe dees. Entta matan komppitereyka dooyetizayssi beettishe dees. Ha bitaney issogas miisha immishenkka dees.

hayssan beettishe deizay asati eqqidayssanne uttidayssi beettishe doossana ha asatuppe heeni baggara tiibe do7etti uttidayssikka beettishe de7ees ha keettaykka tukke keetta milatizayssakko

Hayssata be ashe dizay keehippe cora asati uttidayssa be ashe days inta giddon issi indiya de'awus izakka komputere ola gora gordaba milatowus izippe gede bagga xaraphezan hayllande haattara uttidayssikka bettishe dees.

Hayssan ta be'ashe dizay keehippe cora makinetti zo'onne booththa qaalame tiyetti woththidoyssatti eqqidayssa be'ashe days. Henttikka biron gigidinne pullatidi ke'idabba millatosonna.

Hayssan beetishe dizayti issi mala zo'o ma'o ma'ida asati eqidaytanne etta giddon sinththa bagara poliseti dizayti beetees. Enttappe guye bagara cililetida miththaykka beeetish de'ees.

Haysan ta beyizayti cora asati kawo ketha malatizason utidaysa beyashe days etika oda siyishe diza milatosona.

Ta be'ashe dizay keehippe cora asayi eqqida issa be'ashe daysi.entika gamo bagga mayuwa mayidagetika giddora detes. Gede baggara kehippe lo'idine pulatidi de'iza keeththayika de'iza be'ashe dayis.

Hayssan.tani beashe dizayi keehippe cora asati eqqida asa beashe days inteka kawo keththa milatiza sohon eqqi wotidosona ente eqqido sohoyoka keehippe pulatidi de'iza issako

Haysan ta beyashe dizaya qopetako kawo kethayka kawo kethayka pulatidine lo'idi uttidaysi bettishe dees izzika xarapheza oydene ha xarapheza bolla kompiterey bettishe dees

Hayssan ta be'ashe dizay keehippe cora asati kawo keeththa giddon uttidayssa be'ashe de'ays enttikka ubbay kareta may'o may'i wottidaysi beetishe de'es.

Haysan ta be'ashe dizay keehippe cora asati eqqi uttidaysa be'ashe days. Eetape gede bagara keehippe lo'idinne puulatida keetay beetishe de'ees. He keeta sintanka si'iley eqqidaysa be'ays

Haysan ta be'ashe dizay katama kethako haysika kawo ketha milatizaysa gidishin kehipe wolqamanne gitako izappe duge bagara kamenne kame oge betishe de'es ha kame ogera nam'u asatika hamutishe betosona.

Hayssan beettizayssi kawo keettakkoha. Kawo keethtaykka puulattidinne lo'idi giigizayssa bessishe dees. Izappe ha baggara asaykka eqqidayssi beettishe dees. kaameykka eqqidayssi beettishe dees.

hayssan ta be'ashe dizay issi bitaney uttidayssa be'ashe dees ha bitaneykka kareta koote maaqidi zo7o karabata ba qooren achchidayssakko izikka komputere gora gorishe beettes

Hayssan beettishe dizayti keehippe cora asati ha mutishenne eqqidayssi beettosona inti diza keettaykka kawo keetta milatizayssakko izikka keehippe aaho keettakko.

Hayssan tabe ashe dizayti kawo keetta giddon uttidi cora asati oda siyishenne beettosona intikka bantasintan haatta wottidi xeellishe doosona.

hayssan ta be ashe dizayti keype wolqamanne puulatida keethta be7ashe dees izappe gede baggarakka keettay dizayssi bettishe dees izikka kawo keetta milates

Hayssanta beyashe dizay kawo keettakko heyssika kehipi aaho gidiza keette beettishe dees izappe ha baggara kaame ogey beettishe dees.

Hayssan ta be ashe dizayti kehife puulattidanne lo7ida keettakko hayssika kawo keetta izikka iqay lo7izaage de7iza sookko soofay oyde kumiza soohoy bettishe des.

hayssan beettishe dizayti cora asati eqqidayssakko intikka issi mala may7o may7idi eqqidayss beettishe dees intappe guye baggara keehippe looseti di de iza pooqe keettazikka bettishe dees

hayssan beettishe dizay issi bitaney eqqidi haasayishe des izikka diza keettay lo7idinne puulatiday keettan eqqidi oda odishe dizayta milates izikka ba ayfen manaxire wottidayssakko

Haysan ta be'ashsha dizzay hosipitallekko ha hosipitalle peniggen asay gelishshenne ke'ishshen bettosona ha hosipitalle penigge bollanikka gambo ubba hosipitalle gizza sunththay xaffetis.

Hayisan ta be'ashe dizayis hospital gibe kehipe coora asati eqidaysata be'ashe dizayis etika qometidi issipe eqidosona he asatika manaxire athidaysatika do'sona

Haysan tani beyashe dizaysi kehippe cora asati eqidaysa beyashe daysi ha asatuppe guye bagara kethay betishe des ha ketappeka guye bagara cililotida mithay beyashe daysi.

hayssan beettishe dizay hospitalekko ha hospitalenka keehippe cora asati eqqidayssi beettishe doossana entappe issoy ichidayssi beettishekka de7ees

hayssan ta beyashe dizay hospitaale woykko kilinikekko intika keehippe cora asati uttidayssi beettishe dees intikka salpera eqqidayssanne uttidayssi beettishe dees

ta be ishe dizay hospitaale woykko kilinikekko ha kilinike giddon oyddu asati dizayssa be ashe days ha asatuppeka issoy hargancha gidish hin izikka alga bolla utti uttidayssi bettishe dees

Taa be ashe dizay hospitale woykko kilinikekko hayssanka cora asati akamwaggaza oottishe doossona intappeka issoy gashshe naagidishe eta qentikka maramarishe doossona.

Hayssa ta be'ashe dizayti oyddu asati eqqidaytanne heedzdzati baynta kushen issipe shi shidi waraqata oyqqidayssa be ashe days heta sinta xarapheezan daabboy mashshara uttidayssika beettishe dees.

Hayssanta be ashe dizay issi bitaney eqqidi ba kushin silke oyqidi haasayizaba milatizayssa be ashe dees izappe guye baggara lo'idinne cililoti wottida huute woykko ciishsha be ashe dees etappe gede baggara keettayka bettishe dees.

Hayssanta be ashe dizay nam'u asati uttidi oda odishenne haasayishe be ashe days intikka attumanne indokko entappe gede baggara xililotida boncoyka bettishe dees.

Hayssan ta be ashe dizayti hospitale woykko kilinike milatees ha hospitalenka nam7u asati beettishe doosona he nam7u asatuppe aaya tookkizayssi gashe naakko.

Hayssan be ashe dizayti issi mishiriya eqqada haasayi sheedoos ha mishiriyakka haasayi sheedayda ba sintan cora mayketa essada haasaya sheedowos izakka oda oddizaba milatos

Hayssan betishe dizaysati hedzu asatako hedzatuppe issoy gashshe na'a godishshe izika shalametidi shilimate oykidaysi bettishe des ha asatu sinthankka tarapheza bola boththa lukeykka uttiday bettishe des

Hayisani ta beyashe dizayi oyiddu atuma asatakko enitappekka issoyi gashshe na milatizayisakko eyita sinththani deiza xaraphpheza bola luke utidayisi betishe deesi

Haysan betishe dizayti Gamo woga mayo mayida asati issipe gididi bishe betosona entika bishon gede bagara qaseka eqida asatika coray betosona.

Haysan ta be'ashe dizay hezdu asati eqidaysa be'ashe days eti eqida sohope guye bagara lo'izane pulatidi de'iza ketha be'ashe days.

Hayssa bolla issi biittaney gaammo wogga mayo mayidayssi ba kuushshe bonban meecetishe de'es izikka axirwra keexxetida keethtthan de'es izappe guuye baggara keehi cora asatikka uuttidayssi bettossonna.

hayssan beettizayssi biroppe giigetishenne loosettishe de iza keettakko ha keethtaykka biroppe loosetishe dees izappe pude baggara saloy samayettidi beettishe des

tani be ashe dizayssi keehippe haattay wodhdhizayssa be ashe days izappe gede baggara keehippe denba sohoyka beettishe de7ees

Hayssan beettishe dizayti keettakko ha keettaykka keeyppe adussa keettakko ha keettappe guye baggara xililottida maatay deishe pude saloykka samaytidi beettishe dees.

Hayssan beettishe dizayti asati eqqidayssi beettosona intikka oge giigettizaba milatizayssan eqqidosona intappe gede baggara kaameykka beettishede es ha kaameppe pude baggara keettayka biro keeqetishenne giigetti shedey iza keettayka beetti sheedes.

hayssan ta be'ashe dizaysi asay gedenne pude hamuttiza asa tabe ashe deys intappe gede baggara koameykka eqqitidayssa be ashe deys ha kaameykka pudenne duge simmide eqi wottis

hayssan ta be'ashe dizayti cora asati shiiqidi bishe beettosana entikka baynta woga mayi'uwa banta qoorera yeddida asikka eta giddon dizayssi beettishe de'ees

Hayssanta be ashe dizayti keype cora asati eqqidayssa be ashe des intikka gaammo cima asatakko ha gaammo cimati gaammo woga may'amay idi eqqidayssa be ashe des inta sintanka kaamey eqqidayssaka beashe des.

hayssan beettishe dizay keehipe cora attuma asati eqqidayssi beettishe dees entika baynta sintan uttida aybakko miisha xeellishe doossana intika diza keettay korqorora keexettida keettakko

hayssan beettishe ziyizay keehippe lo7idinne puulatidi giigiza keettakko heyssika keehippe cora keetta izappe gede baggara lo7idinne cililoti wottida mitayka beettishe dees heyssappe killi baggara qasseka zumay toqidi beettizayssakko

Hayssan ta be7ashe dizay keyppe lo7izanne puulatida keetta be7ashe days ha keetta miyan itiophiya bayndiraykka kaqet uttidayssa be7ashe days keeni baggara cililottida maataykka beettizayssa beashe days

Hayssanta be ashe dizayti keype xora asati gaammo woga may'ua bayntaqoorera yeddidi eqqi wottidayssa be ashe deys etas issi bitaney oda odishe dizaba milatees.

hayssan beettishe dizayti oge giigissida asakko ha asati kia keehippe cora intika shuchcha barela bolla wottishe beettosana intappe gede baggara ashowaykka beettishe deees

Hayssan beettishe dizayti keehippe adussan lee7e gidida mitati cililotidayssi beettishedes entappe gede baggara keettaykka beettisheedes ha keettappe bolla baggara saloykka samayettidi bettishedes

Hayssanta be ashe dizay issi bitaney keetta keexizayssakko izikka madoosha oyqqidi mittan misimaarera xishishe be ashe dees izaappe gede baggan cililottida mittaykka betishe dees.

ta be ashe dizayti nam7u indo asati eqqidayssa be ashe days enta sintanka aybokko miishi uttidayssa be ashe days ha xarap iza bollaka gaamo woga maayoy uttidayssi bettishe des issi indiya silke oyqada gora gorshe beettows

Hayssanta beyashe dizay ogekko ha ogey achchanka berey beettizayssenne izappe gede baggara keehippe lo7izanne cililoti dommitay eeqqidayssi beettishe dees.

hayssanta be ashe dizay oyddu attuma asati eqqidayssa be ashe dees inta giddon issoy ba ayfen manaxir wortidayssa gidishin intappe guye baggara kaamey eqqidayssi beettishe de'ees

Hayssan ta be'ashe dizay geyippe coora asatakko etikka astamare midatizayssakko astamare gawune maa7idi mulekka bootta xalala maa7idi eqqidayssakko.

Hayssanta be ashe dizay keehippe cora asati ooso ooththidi yishe beettosona intika gade bul7idinne iishegiigissidi yidaba milatosona intappe gede baggara keehippe lo7idi cilliloti wottida mitaykka bettishe des.

Hayssan tani be7ashe dizayti maraqetida asata be7ashe dayssi etika poolise xaaban dizayssa malatoosona etape sintta baggara kiranchchen uttida bitane be7ashe dayis.

Haysan ta be7ashe dizay pulatizaynne lo7iza keeta be7ashe daysi. izika pirde ketha maliza keththako. ha pirde keththay mastote xalalan kexettidaysa malates.

Ta be'ishe dizay haysan pirda keethako, ha pirda kethay , pirda kethanka diza eqati de'osona, hedzdzu zo'o oydetinne itophiya bandiray eqidaysi betes,

Haysan ta be'ashe de'izati oyddu asati eqidaysa be'ashe daysi , entka hezdzdati adde gidishn issina innoko , ista giddon issi indiya eqidaraka ba kushen warata oykidara beetise deezi.

Hayssan ta be'ashe dizay issi bitaney uttidayssa be'ashe de'ays; izikka pirda keetta uttida bitane milatees; iziika ba kushen mayke oyqidi haasa'ishe de'es.

Hayssan ta be'ashe dizay pirda keettakko. He issika keehippe lo'idinne puulattid giigiza pirda keeththa be'ashe days. Iza matanka lo'idinne cililotida puuteykka bettishe dees.

hayssan ta be ashe dizay nam7u misilekko ha misile tu giddonka issoy attuma milatishen hissineya hindokko intikka dumma dumma may7o may7idi som7hora karexidayssi beettishe doossa

hayssanta be ashe dizay polisetakko ha polisetikka keehippe coorakko entappe gede baggara biron loosetishinne puulaysishin liza keettaykka bettishe deees

Hayssanta be ashe dizay polis xaabekko ha polis xaabenka heedzdzu asati uttidayssi beettosona intika baynta sintan haatta haylandera wottidi tukkenne shaaye wottidi intika xeelishe beettosona.

Hayssan beettizayssi cora asati issi mala may'o may'odi eqqidayssi beettishe dees intikka maraqetida asa milatosona inti diza sohoykka poolise keetta woyqo polisawe milates.

hayssan taas beettishe diyage issi poolisey uttidayssi beettishe dees ha poliseykka polisetu ma'o may'idi ba huuphen koppiye wottidi uttidayssi beettishe dees i uttido xaraphe oyde sintan xarapheza bolla silkekka diyayssi beettishe dees

hayssi polise xaabekko hayssanka issi bitaney eqqidayssi beettishe desi ha polisxaabenka diza iiqati de7oosana intikka oydey zo7oy komputerekka dizayssi beettishe Desi.

Hayssen beettishe dizayti pirda keetakko ha pirda keettanka iqay kumuutidayssi beettishedees izikka oydane xara beezakko he keethtayka keeyppe aahonne dalga gidida keetakko.

hayssan beettizay ssi pirda keettanakko ha pirda keettan diza asatikka issife shiiqidi eqqidayssi beettisheedes intikka issi mala gawune maa7udi eqqidayssi beettisheedes intappe guye baggara issi bitanekka eqqida issi beettisheedes

Hayssan ta be'ashe diza heezzu indo asati uttida issa be'ashe deys. Nam'ati uttida shin issinne eqqidara haasayashe doos .mayikke oyqqada

Hayssan ta be'ashe dizzayi mirriqqa diggiza asatakko heyittikka akkafa oykkidi puxxa oyikkidi giggisishenne mirriqqa pittishshe bettosdona etappe gedde baggara kamme oggen Cora asati eqqidayssikka bettishe de'ossona.

Haysan betishe dizayti miriqa digiza asatako entika kehipe c'ora gidishin miriqa ogepe pitidine gigisishe betosona kameyka gede simidi bishe betes.

Hayssan ta be'ashe dizay kaamey miriqa qolishenne issipe shiishishe bettees ha kaameyka miriqa issipe shiishidoga ehidi qolishe beetizayssako.

hayssan beettishe dizayssi kaamekko ha kaameykka miiri qa caanidi bizaba milates iza bollakka nam7u asati uttidayssi beettishe doossona he kaame miyara issi misheriya bashe dizaarakka beettizayssakku

Hayssanta beya shedizayti keeyppe cora asati miriqa giigissida asatanne pittida asa milatosona intika issi mala may'o may'idi miriqa pittishenne giigissishe beettosona intappe gede baggara kaame eqqidayssika bettishe des.

hayssan ta be ashe dizay cora asati miriqa pittishenne giigissishe bettosona inti diza sehoykka oge milatees entappe gede baggara keehippe lo7idinne aduqi wottida cililo mitaka be ashe lees

hayssan ta beashe dizay keehippe cora asati mirqa pitishenne giigissishe kaame oge bolla dizayssa be ashe dees intappeka guye baggara keehpe lo7idi cilloti wottida mittakka be ashe dees

hayssan beettizayssi kaamey miriqa diggishenne kaame giddon miriqa asati qolishe dizayti beettes intappe gede baggara motorey eqqidayssikka beettishe deees

Hayssan beettishe dizayti miirqa pittida asakko ha mirqakka diggishe diza asati keehipe cora ha mirqa diggiza sohon keehipe cili cilidi eqqida mittaykka beettishe des.

Haysan ta be'ashe dizay matawoqeko. Ha matawoqeyka payda mataweqe. Iza bollaka sunthay xaafetidi awaka beenan miisha qanxenan qalalen demmite yaagiya xuufey xaafetidaysi beetishe dees.

Hayisan ta be'ashe dizay issi bitaney eqizaysa be'ashe de'ays izape guye bagara kehipe coora badalay toketidayisaka be'ashe dayis he badalapeka gede bagara kamey eqidayisaka be'ashe dayis

hayssan ta be7ashe dizay nam7u asatakko ha nam7u asataka indonne attuma giddidi eqqi wottida ha attuma bitanyey ba kushen woga may7oa oyqqidi eqqidayssi beettisedes

hayssan ta be'ashe dizayti gaammo cima asati irxamata banta kushen oyqqidi gaammo woga may7o may7idi banta huphenka koppiye gaammo woga may7o malatizayssa wottidi eqqidayssa be'ashe dees

Hayssan tani beyizay keehippe cora asati eqqidayssa be7ashe de7ays. Ha asatikka wogga xila oyqqidi eqqidayssanne bantta tiisherte bolla giste wottidaba milatizayssakko.

hayssa bolla ta be ashe dizay tiibe bolla nam7u asati eqqidayssa be7ashe dees entan baggara issi indo mishiriyakka uttidara bettashe doos he nam7u adde bitanatuppe issoy manaxire ba ayfezan wottida issi beettishedes

hayssan ta be'ashe dizayti cora asati eqqi wottidayssa be'ashe days, intikka attumanne indo gididi eqqidosana, intappe guye baggara itiophiya banderekka aqetidayssi beettishe des.

Hayssan ta be7ashe dizay keehippe cora asati uttidi oda odesheynne siyishe diizaba milatosona. Entikka issi mala karetha kootenne garsa baggara booththa shamize maa7ida asatakko.

Hayssan ta be7ashe dizay Issi mala may7o may7idi salfera eqqidayssa gedenne puddenne simidi eqqida asata be7ashe de7ays. Enttappe gede baggara orphilekka biishe beetis beettizayssakko.

hayssan ta be7ashe dizay keepe cora asati kaame ogera hamutishe beettosana ize tu giddonka cora asay gistee de7iyoti shortiya maa7ida asatakko

hayssan ta beyashe dizayti cora asati issipe shiiqidi haasayishenne oda siyishe dizay ta beyashe des entappe gede baggara kaame ogebettees he kaame ogeppe gede baggara cora asati eqqidayssi beettishe dii

hayssa ta be7ashe dizayti keype cora asati uttidayssa beashe daysse intika baynta sintan luukenne iskirbto wottidi haasayishe doosana intikka odda odishenni siyishe beettosana

hayssan ta be ishe dizayti keehippe cora asati utti uttidayssa be ashe days intappeka issoy killin eqqi uttidayssanne izikka oda odishen dizayssa be ashe days intikka siyishe doosana

hayssanta be ashe dizaytikkehipe cora asati tohoninne motoren bishe dizayti beettosana intikka itiophiya bayndera oyqqidayssikka gede baggara beettishe deees

Hayssan tani be ashe dizay keehippe cora asati issi malafi sherte maa'idi uttidayssa be ashedes inta giddon issi bitaney manaxirey ba tishertey bolla wottidi koppiyekkat uttidayssi bettishe des intikka oda si she dizaba milaxoosa.

hayssan ta beyashe dizay asataqo ha asatuppekka issi bitaney oddishenne haa sishe dees eetikka nam7ati izaara didageti iza siyishe de7oosana

hayssan ta be7ashe dizay issi bitanekko izikka ba kushen saate wottizayssakko iza sinta darapheeza bolla dawutaranne silke beettees izappe ha baggara haattay haylandera dizayssikka beettishe de7es

Hayisan ta beashe dizayti naamu asatako ha naamu asatika saaroketshe oyiketidaba milatosona henitappe guye bagara ethiopia banidiraka betishe dees.

Haysan ta be'ashe dizay keehippe cora asati salpera eqidaysa be'ashe daysi,hesappe he bagara keehippe wolqama kethay eqidaysa be'ashe days ,ha bagaraka itophiya bandiray kaqetidayisaka beyashe days .

Haysan ta be'ashe bizayt ussupuni asati eqidaysa be'ashe de'ays, ha ussupuni asatuppe hezdzdati Indo gidishn hezdzdati qaseka atumako , eta sintanka kompiterey dizays betishe Des.

hayssa beettishe diya geeti cora asati uttida issi beettosona issi gashe na7iya asa yo7o ciishsha oytashe dizaara beettawus

Hayssan tha be7ashe dizay keehippe cora asathi eqqidayssanne etha mathan aaza mashinekko eqqi uththidayssa be7ashe days; enthikka haasayishenne oduwa odishe siyishe dizama milatoosona.

hayssan eqqida nam7u indo asati beettishe de7oosona intikka nam7ay issi kushe gididi issi miisha oyqqidayssi beettishe dees intappe ha baggara haa ta helan leera uttidayssikka beettishe dees

Hayssan ta be7ashe dizay kehippe cora asati eqqidayssa be7ashe days eti eqqido sohoppe gede baggara keehippe lo7izanne puulattiza keettay beettishe de7ees.

Hayssan ta be'ashe dizayi poolisetakko ha poolisetikka poolese xaaban dizayssakko. Enttikka coo giidi uttidi oda siyishenne odishe de'eetessi.

Haysantha beashe dizayththi kaamekko. Ha kamekka bishe be'eththes. Kaameyi kaame ogera bishen coral asaththi kaame bola uthidaysikka be'ethishshe de'es. Heysappe gede bagakka wora malathiysa hoko.

Hayissanni taa be'ashshe dizayi issi poliseyi baa kushshen sate aththidayissi mayikke oyikkidi hasayishshe betees.izzikka baa huphphenni kopiya woththi uttidayissakko.baa sintanni komipitere oyikkidi xellishshe dees

Hayisan ta be ashe dizayisi polisetako ha polisetika na,mati uthidayisa gidishin usupunati eqizayisa be,ashe dayis entappe guye bagara kehippe wolqama hathayi ichidayisi betishe de,ees

Haysan ta be'ashe dizay polisetakko. Polisetuppekka guye baggara keehjyppe cora asati yishee dosona. Entappeka gede baggara Gamo woga mayuwa mayidda asatika bettishee dosona.

Haysan ta beyashe dizaya polisetako ha poliska issimala mayo mayidi uttidaysi betishe des enta gidon issi bitaney kofiya wothidi uttidaysi betese etika oda siyishe dizaba milatosona

Hayisan ta be ashe dizay polisetanne poolise keettakko etikka eqqidayssanne etasintan samay malatida xarapheeza bolla mayoy diyayssa be ashe dayssa

hayssan ta be7ashe dizay polisetakko ha polisetikka uttidi xeelishe doossana inti uttido sohoppe sinta bagga dharapheza bolla haylandera haatti uttidayssi bettishe dees

hayssan ta be'ashe dizey tiibe milatiza miisha bolla cora asati uttidayssa be'ashe dees intika pude xeellizayssanne baynta kushe doona bollo wottida asati be'ashe dayis

hayssan beettishe edizayti issi bitaney mayke ba matan coora mayke wottidi haasayishueddizayti beettishedes izikka polisa milatizayssakko izappe gede baggara banderaykka eqqedeyssi beettisheedes

Hayssanta be ashe dizayti keehippe cora poliseti eqqidayssa be ashe deyss entika keetta miyan eqqidosona ha keethtaykka buroppe keexxettishenne giigishe dizayta bessees.

Hayssanta be ashe dizay kehpe cora polisetakko ha polisetikka issife eqqi wottidayssi beettishe dees inti eqqido sohoykka kaame ogen gidizayssakko.

hayssan ta be7ashe dizayti polise arma malatizayssakko hayssanka bollan xaafettizayssi dees izikka mechale isporte kilebi gizabi xaafettidayssa gidishin izappe duge baggara itiophiya bandiraykka xaafetizayssi beetti shides

hayssanta be ashe dizay polisekko ha poliseykka poolisetu may7omayidi polisetu koppiyo wottidi uttidayssa be ashe deys izikka uttidi xeellishe beettes

hayssanta be ashe dizay keehife cora asati uttidayssanne guutta asati eqqidayssa be ashe dees inta giddon issi bitaney eqqidi haasayishe beettees izikka oda odishe dees etikka siyishe doosona

hayssan ta be'ashe dizay polisetakko heedzdzu polisetanne issi gaammo woga ma'ua ma'iza bitaney eta giddon dizayssa be'ashe days intappeka guyera coora asati eqqi uttidayssi beettishe des

haysan ta be'she dizay ethiopia Aysida kawoy doctor Abiy utidi Hasa'she des ezape Ha Bagara Haylande Hathey Utidaysne Gede Bagara Ethiopia Bandiray Utidaysa Be'ashe Days

Haysan ta be'ashe dizara issi Indo mishiriya huphiya phidhara yeda utidara hasa'she betawus izaka ba sinten mayke wotada hasa'izaroko izipe gede bagara itopia bandirayka betishe dees.

Hayssan beeththishen dizaara kanththibiyo adanechcha abeabo geetheththizaara eqqada haasayishe beeththawus; izakka booththa manatsire ba ayfezan woththada koothe booththa maa7ada eqqidayssa bessees.

Haysa betizaysatika bantavwoga mayovbesidaysatako hesatika banta woga mayo mayid uttidaysi entika odetishe duzaba milatosoona.

Haysan ta be'ashe dizay botha kopiya wotida c'ora asati eqidaysa be'ashe de'ays enitika salafeti wotidaba malatosona ha bagara qaseka kehipe c'ora asati utidi kompitere goragorishe betosona.

Haysan ta be'ashe dizaysi gamo woga mayo mayida asati wosishe dizaba malatosona enta sinta baga xaraphezanka daboy tampa bola utidaysane mashay a bola betishe de'es

Hayssan Tani be'ashshe dizay issi bittaney gammo wogga ma'uwa may'idi eqqi wotiidayssa be'ashshe days izikka gammo wogga ma'uwa ba qodhdhera yedidayssi betiishshe dees izappe guye baggara cora assati bitta bokishshe betoosoona

Hayssan beetishe dizay issi bitanne maykke sinthan wothidi haasayishenne odda odishe beetees. Izappe gede bagara ushacha kushiya achan etophiya bandiraykka utidayssi beetishe de7ees.

Hayssan ta be ashe dizay polotikkakko ha polotikka asatikka attumanne maca gididi uttidayssa be ashe dees inta giddoppe hattumagey ba duunan maske wottidayssa be ashe dees dumma dumma badiraykka eta guyera eqqidayssa be ashe dees.

hayssan cora asati eqqidayssa be'ashe days he asatu giddon gaammo woga ma'uwa ma'ida asatinne gaammo woga ma'uwa malatiza koppiy baynta huphen wottida asatikka de'eettes

hayssan beettishe dizay issi gashe nay uttidayssa cora attuma asati iza dawutara ekkidi xeellishe de7osona entikka dizo sohoy timirte keetta milatees

hayssanta be'ashe dizayti kehpe cora asati uttidayssa be'ashe deys intikka oda siyishin dizaba milatosona banta kushenka dawutaranne iskirpto oyqqidayta milatosona

hayssan ta be ashe dizay gaammo cimatakko gaammo cimatikka gaammo woga mayamay idi eqqidayssa be ashe days he gaammo cima asatikka baynta kushin irxamata oyqidi eqqidayssa be ashe deays

gaammo woga geetetti hayssan ta beyashe dizay gaammo woga may7u7a ba qoorera yeddidi issi bitane puute tokkishe beettes izikka gulbatidi tokkishe de7ees izappe guye baggarakka nam7u asati eqqidayssi beettishe de7osona

hayssan ta be'ashe dizay nam'u indo mishiroti uttidayssa be ashe deys intika banta woga mayuwa mayidi uttidayssi beettishe doossana intikka xeellishen uttidosona

Hayssanta be ashe dizayti asay bulqo haatta giddon eqqidayssa be ashe dees ha haattaykka keehippe wolqama gididi yishe dees izappe gede baggara cililo mitaykka bettishe dees.

hayssanta be ashe dizay itiophiyo heemmiza aawa aabi be ashe dees izikka mayke oyqqidi haasayishe deees izi haasayido sa baggan duge baggara xuufekka xaafatidayssi bettishe des

hayssan ta be7ashe dizay kare biitta kawokko izikka uttidi haasayishe diza ba milates izikka kareta kootenne garsa baggara bootta shamize maa7i wottida ba milatizayssa erettes

Hayssanta be ashe dizay issi bitaney mayke ba kushen oyqqidi haasayishe dizaga be ashe days izikka koppi bawphen wotti wottis izappe guye baggara gaammo woga may'oykka uttidayssi beettishe des.

Hayssan beettizayssi beni kawokko izikka ha alameppe hayqon shaakettida kawo gidishen izikka melese geetettes izi haasayishen de7ees ba ayfe bolla manaxire wottidi.

hayssan beettishe dizayti geyppe cora asati lastiqe oyde bolla uttidayssi beettishe dees intikka uttidi oda siyishe diza ba milatosona

hayssanta be7ashen diza asati keype coranne guuttanaytikka eta giddon dizayssi beettees intikka yeehoye kishenne alishe dizaba milatosona

Hayssanta be ashe dizay keype cora asati lo7idinne puulati wottida keethta giddon uttidayssa milatosana iti diza sohoyka posta keethta milates izikka keype lo7idinne puulati wottida gishas

Haysan ta beyashe dizayti kameko kame gidon asay gelishe beetesha kameyka bolla bagara eqa canizaysi beetishe dees ha kameppe pude bagara cililo mitayka betishe dees.

Ta be'ashe dizayis kasanichatako ha kasanichatika kaishene ku'ase qakishe betesona initika issi mala mayo mayidi woxishe do'sona henitape duge bagara lo'di ciliza matayika betishe de'es

Haysan ta beyashe dizaysi keehi cora adati haatha bolla caanetidi dizaysa beyashe days entika kaame ogera bishe diza milatosona entappe guye bagaraka keehippe cora asati ya bishe dizaysi beetes.

Haysan betishe dizaysi duma duma woga mayoti micetidine kofiyeyka issippe uttidaysi betizaysako izappe gede bagara gayan uttida zaletika betisherde'es

Ta be'ashe dizay gaayako gaayen zal'etida zal'etuppe issoy may'o ha may'oyka gammo woga may'oy kaqetidaysi beetishe de'es izappe gede bagaara cora malatiza ma'otika beetishe doosonna.

Hayisan betishe dizayis kamene kameya matani asati eqidayis betishe de'osona ha bagan kame bolla coora asati utidayisane kamey gede bishe dizayis betishe de'es

Hayssan ta beyashe dizay kaamekko ha kaameykka corakko ha kaameykka pudenne duge bishe beetes izikka kaame oogera haametishe de'es puede baggara kettayikka beetishe de'es.

Hayssan bethishe assathi eqqidaysanne hezzu gomay dizzo bajaje de'zayse bethishe dees. Ha bajaje gidon assay gelananiysika bethishe de'ss.

Hayssan ta be ashe dizay keehippe cora kaameti bishen beettosona entappe pude baggara heehippe cora asatikka gedenne pude bishe beettosona.

Hayssan ta be ashe dizay keehipe cora asati eqqidayssanne uttidayssa be ashe dayss intika keehpe puulattida keethta miyan eqqidayssa be7ashe dayssa.

hayssan ta be'ashe dizay keehipe cora asata be ashe deys etikka keehipe corakko eti dizo sohoppe gede baggarakka keehpe cora asati eqqidayssanne etametan lo7iza keettay beettizayssa be'ashe dayis

hayssan ta be ashe dizay dumma dumma maxaafati bayzettida soho be ashe dees he sohonka kehippe cora asati shamishenne xeelishe dizayssi bettize beettees

ta be7ashe dizayti kehipe cora asati issipe shiiqidi eqqidayta be7ashe dees intika oda odishenne si ishe di zawa milatosona hintappe guye baggara keype gitanne wolqama mittay cilloti ittidayssa be ashe dees

Hayssan beettishe dizay hare bolla asay caannettidi bishe beettees hayssika keeppe cora asatakko etikka diza sohoy kaame ogekko kaame ogen bishe de'oosona.

hayssanta be'ashe dizay keehipe xora asati eqqi uttidayssa be ashe deys intappe gede baggara kaameykka eqqidayssa be ashe dees he kaame matanka keettaykka puulatidage dizayssa be ashe dees

ta be ashe dizaykke hippe cora asati eqqidayssa be ashe days ha asatikka salfera eqqidayssanne coo eqqidayssa beettishe deees intappe gede baggarakeettaykka beettishe dees

Hayssan beettishe dizay tukke essida asatakko hayssika tuke essidi siinee maton dizayssa teellashe doos gede baggara keehppe cora asati ha tukke uyono uttidayssa milatizayssi beettishe doosona.

Hayssan ta be7ashe dizey hindo asatakko etikka tukke uyishe issoy issara miicishe beettosana intappe issiniya ba huuphe shaashen goozidara beettashe de7os.

Hayisan betishe dizayis muze banita sinithan wothidi eqidayisa be'ashe dayis na'mu sata muze tokidi eqidayisako issi bitaney kopiya wothidayisa izape gede bagan issoy silike gorogirishe des

Hayssan ta be7ashe dizayti oyddu asatakko. Ha oyddu asatuppe heedzdzati inddogdishin issoykka gashe naakko ettapekaetika kowaase ka7ishe beettosona.

hayssan ta be ashe dizay keehippe cora asati issi mala tiishertema7izayta be ashe dees inti diza sohoykka kaamey biza oge milates inti diza sohoppe killi baggara cililotida maataykka bettishe dees

hayssan beettishe dizayti oyddu asati eqqidayssi beettisheedes entappeka issi indiya gaammo woga may7ua ba bollan wotta uttidayssi beettisheedes eti diza sohoyka keehippe cililatidasookko

hayssan beetashshe dizaara issi misheriya ba huuphphe yedidara gammo wogga may'uwa ba hashsheera duge yeddada borssa ba uluwan qachchada eqqidaro be'ashshe de'ays iza de'izo soonkka ke'hippe cora miitatti de'eettes

hayssan beettizayssi keehipe denba sohon issi indo mishoreya eqqada xeelizayssa be ashe dees izife gere baggara ba kushen hayllande haathar oyqidara qoore beettenna shin bashe dizayssi beettees

Hayssan beettishe dizayti keehippe wora milatizanne cililoti wottida mita be ashe dees heyssape pude baggara saloy samayettidi beettishe deees.

Hayssanta be7ashe dizayti keype cora asati uttidayssa beashe des intika issi mala may7o may7idi uttidayssi erettishe dees eti diza sehoykka ogekko izikka kaame oge milatizayssakko

Hayssanta be ishe dizay issi bitaney ba kushe miccidi eqqidayssa be ashe days izappe guye baggara aafoyka dizayssa be ashe days he aafo achchanka haattay dugeta wodhishe de'ees.

Haysan ta beyashe dizayti gamo c'imatako etika salipera eqidaysi bettishe de'es etti eqidasoyka kehippe Aho gididi c'ililoti uttida matay de'izasoko

Hayssan ta beyashe dizay oyddu asatakko ha oyddu asatappe nam'atti indo gidishin nam'atti addekko eetti uttiz oyddezikka booththa gidishin entappe guye baggara keehippe lo'iza girgidaykka de'izayssa besishe dees

hayssan beettishendizayti gashsha nayti salafettidi salfera eqqidayssi beettishede oosana intappe gede baggara cililottida mitay eqqidayssi beettishedees

Ta be ashe dizay nam'u asati uttidayssanne issi bitaneynne issi gashe naya eqqidayssa be ashe days ha gashe naya tamare milatowus tamare yuniforme maaada borsa ba'da eqqidayssa lessishe dees.

Hayssan betiishshe dizay issi miishshiriya huuphphe yedda uttidara luuke oyqadda iskibirttora xafashshe bettawus ha assattikka mizigeba mazagabiyaba mallatiishshe de'oos

hayssan beettishe dizayti usuppu asati salfera eqqidayssi beettishe dosona intika oyddu indonne nam7u attuma asa gididi eqqidosona intappe heedzdzu indo asati banta sharbe huphen qachidayssi beettishe des

hayssan beettishe dizayti mizigaba mazagabiza asatakko heyssanka issi na kare taamulera maa'idara eqqidaro be ashelays izippe gede baggan gashe naytikka eqqidayissi beettishe de'oossonna

Hayssanta be ashe dizay nam7u asatakko heyssika attumanne indo gididi uttidayssi beettishe doos hana ha attuma sintan darapheeza bolla komputere uttidayssikka beettishe des ha indo mishiriya iza silke immashe dowos

hayssan beettizayssi asay uttidinne mizgaba mazagabe dishe beettees ha mazagabiza asatikka iskirbto oyqqidi woraqata bolla xaafishe beettosona gede baggara eqqida asatikka beettishe doosona

hayssanta be ashe dizay asay salafettidi eqqidayssanne intappe ha baggara heedzdzu asati mazagabishenne xaafishe beettizayssakko intappeka issinna indo gidishi nam7ati attumakko

hayssan ta beyashe dizay keype cora asati mazagabetishenne eqqidayssa be7ashe deys intika eqqida sohoppe gede baggara keettaykka beettishe dees he keettappe sinta baggara wogga mittaykka eqqidayssa beyashe deyss

Hayssan ta be7ashe dizay issi bitane eqqidayssanne iza matan maraxiya geetu misgaba gida xoufe be ashe dees izi deizosoppe guye baggara keettayka beettishe dees.

Hayissan ta beyashshe dizay kasanchchakko ha kasanchchayikka xelishshe des izi xelizabay xufera xafetida mishshikko izikka kehippe coyi wodhis

Haysan ta be'ashe dizayti gashe nayti isporte oothishe dizaysa be'ashe daysi entika kehippe corako mayo mayidi isporte oothishe dosona

Hayisan ta be'ashe dizayi kanisachatako ku'ase ka'iza ba milatosona issoy eqidi micishe de'es initape gede bagara saloyi samayetidi betishe de'es

Ta be'ashe dizay issi na'ay kuwase ka'idayssi isporteynay woxxishe be'ashe days izikka keehippe dembban woxxees izappe guye baggara keehippe cora asati eqqidi xeellishe beettosona.

Hayssan ta be ashe dizay kaasanchatakko ha kaasanchatikka wanca ekkidi eti ufayxishe beettoson enta matanka keeh pe cora asati uttidayssinne eqqidayssi beettishe de7ooson.

Tha be7ashe dizay kaasanchathakko; ha kaasanchathikka galal7o mayo may7idi ka7ishe beeththoosona; enththa sinththan issi bithaney gede simmidi eqqidayssi beeththishe dees; ethi diza sohoykka keehippe denbba sohokko.

hayssanta be ashe dizayti kaasanchatakko ha kaasanchatikka koase qakishen beettosona entappe duge baggara cililotida maataynne mittay lo7izayssi beettishe dees

Hayssanta be ashe dizay kaasanchatakko ha kaasanchatikka issipe gididi bishe duossona intappeeti deiza sohoykka keehippe denba soho intappe geda beggara keehippe cililotida mittaykka bettishe dees.

hayssanta be ashe dizay kaassanchatako ha kaasanchatikka kaassa ka7ishe beettosona intappe gede baggara keeyppe cora asati eqqidi be ishe dizayti beettishe doossona

Hayssanta be ashe dizayti kaassanchatakko ha kaasanchatikka kowase kaa'ishe bee'ttosona eti diza sohoykkehippe denbakko izikka xililotidi lo'izayssa gidiyoge beettishe dees.

hayssan beettishe dizayssi kaasanchatakko ha kaasanchatikke kowaase kaqishe doossona intika hahon hahon eqqidi issoy isso qakkishe doossona inti diza soohoykka keehipe cillilotida maate diza sookko

histan beettizayssi kaassanchatakko ha kaassanchatikka paase kaa7ishe beettosona intappe ha baggara issi bitane eqqidayssi beettes intappe gede baggarakka keehippe cora asati eqqidi xeellishe beettosona

Ta be ashe dizay kaasanchatakko ha kaasanchotikka heedzdza gidishin nam'ati issi mala may'o may'ida shin issoy barka dumma may'i wottis izieti diza sohoykka keype cililo maatay diza booththokko.

hayssan ta beyashe dizay isporte oottiza naytakko intika koase kaasanchata milatosona nam'u asati eqqi uttidayssatappe issoy kaasancha gidishin issi aaway iza qoomidi eqqidayssa beettes

Hayssanta be ashe dizay wotanchatakko hayssika isporte ootishenne woxxishe beettosana intikka issi mala may'omay idi woxxishenne sinta baggara fina oyqqidi woxxishe beettosona.

hayssanta be'ashe dizay kaasanchatakko ha kaasanchatikka woxxishe beettosona intikka issi mala may7o mayiidi woxxishe doosona intappe ha baggara lo7idinne xililottida maatayka bettishe des

Hayssan ta be7ashe dizayti kaasanchata milatosona etikka biskilete oyqidi laaggana sanishin beettosona eti diza sohoppe gede baggara cililo mitaykka dizayssi beettisheedees.

Haysani ta be'ashe dizay mashineko, haysika tekinolojen medhetida mashine gidishn izka hata uyanasi madiza joke malatizaysa gidizaysi betishe Desi, izika juice mashine malatesi.

hayssan ta be7ashe dizay paasekko ha paaseykka coroba maaddizayssakko izikka mita qeranassinne keetta keexishin goda qeriri kuntanas maaddizayssakko

Haysan betishe dizayti garera mita c'anidi bida biza na'ay betishe de'es izappe guye bagara biro kexetishenne gigetishe diza wolqama kethayka betishe de'es.

Hayssan ta beyashe dizayti biskilite cora asati ka7ishe beettosana intika biskilite ogera laaggishe doosana eti dizasoppe gede baggara keype pulatidi deiza keettaykabetishe dees.

Ta be'ashe dizayti harey haatta caanidayssanne gashe nay eqqidayssi beettishe dees heni baggara haattay eelidayssinne haatta hissi gashe nay duuqiyayssi beettishe dees.

hayssanta be'ashe dizay attuma asati heedzdzati eqqidayssanne nam7ati issoy issara sarotetishe be ashe dees entappe gede baggara kaameey eqqidayssikka beettishe deees

hayssan beettizaytikepe cora asati biskilite bolla uttidayssi beettishe des ha biskilite bolla uttida asatikka silke gora gorishe dizaytikka de7oosana intappe guye baggara keehippe wolqama keettaykka beettishedes

hayssan ta beyashe dizay kaame ogen baajaje bishenne yiishe beyays he kaame ogera asaykka keehippe corati hamutishe beettosana etappe gere baggara keehippe wolqama keettayka beettishe des

Hayssanta be ashe dizay biskilite laaggidi asati bishe beettosona intika kaame ogera bizaba milatosona intappe gede baggara keype loidinne puula tibide iza keettay bettishodes.

hayssan ta be7ashe dizay wogga kaamey biishe beettees izikka kaame ogera bishe dees izappe gede baggara keehippe denba sohoyka bettishe de7ees ha kaameyka cuwatidii zawa milatees

hayssan beettishe dizayti kaamekko ha kaameykka kaame ogeyra bishe beettes intika cora kaamekko kaame matan cora asatikka eqqidayssinne gelananishe milatidayssakko

Hayssan ta be'ashe dizay biskilite laagidi asay bishe be'ayis. Entika kaame ogeppe gede baggara laagidi bishe beettosona. Entappe guye baggara issi bitaney tohora hametiza issika beettishe dees.

Haysan ta beyashe dizay. Biroppe osetishenme Gigetishe diza keethako ha keethape pude bagara c'ililetida mitayka woray betishe de'es.

Hayssan bettizayssi keehippe lo'izanne puullettiza keththay keththettidi wurana haniza misattozay beettes izappe ha baggara kaamey eqidi bettizayssi de'es

Haysan betishe dizayti ogey gigetishe diza sohora nam'u nayti bishe betosona etape gede bagara kehippe gita keethay pulatishe de'izaysa be'ashe de'aysi

hayssan ta be'ashe dizaage keehippe wolqaamanne lo7iza puulattiza keettay beettishe deees ha keethtayka kawo keetta milatizayssakko izikka keehipe lo7izanne puulattizayssakko

hayssika ta be ashe dizay keehippe puulattizanne lo7iza keetta be ashe deys ha keetikka katama keettakko izappe ha baggara cillilo mitaykka bettishe dees

hayssanta be ashe dizay keehi pe puulattidanne wolqama keethtay keexettidayssa be ashe days he wolqama keethta bolla nam7u gallassay attis gida xuufe xaafettidayssaka be ashe deys

Hayssan ta be'ashe dizayti keehippe cora asati eqqidayssa be ashe days intika eqqida sohoppe gede baggara lo'iza keettay puulati wottidayssi beettees he keettaykka kawo keetta milatizayssakko.

Hayssan beettishe dizayti keehipe lo7idinne puulatidi giigiza keethtay beettishe deees ha keethtaykka keehipe lo7izanne puulettida iqanka uttidayssi beettishe dees.

Ta be'ashe dizaytti tamare keeththa oyddekko. Ha oydekka tamare uttidi tamaranas madizatta. Ha oyde achankka asati bettosonna. Ha asatuppekka cori bessiyagetti gashe naytta. Ha Gashe nayttika oydde dhelishe de'ossona

Hayssan ta be'ashe dizayssi kehippe cora asatakko cora asati eqqidayssane uttidayssa be'ashe dayssi enttape ha bagara cora borssay uttidayssa bd'ashe dayssi etti dizasoykka kame oge malates.

Haysan betishe dizayti timirte kethan tamarsida astamareko izika eqi wotis izappe guye bagara timirte kethay betishe dees izika lozi pulati wotida timirte kethako.

Hayssan be'aishe dizzay kehipe loo'izinne pullatida ketta be'ashe dayisi izikka timirte kettako appe ha baggara gommayi qalamme tiyetiday bettishe de'esi.

hayssan ta be'ashe dizay tamareti tamaridayssakko intikka baynta dabtara bolla iskirtoora xaafishe beettosona inti diza keettaykka keyippe aaho izikka kawo keetta milatizayssakko

hayssanta be ashe dizay timirte keettan uttida asata be ashe days hayssanka komputerera gora gorishe di7osona issi bitaney eqqidayssikka beettishe dees

Hayssanta be7ashe dizayti tamaretakko ha tamaretikka paaca paacetidizaba milatosona intikka iskirto oyqidi luukera xaafishe beettizayssakko

hayssi ta be ashe dizayti maxaafakko ha maxaafayka giyan beettizayssa izakka asay shammishenne bayzishe diza asati beettishe de7osona

Hayssanta be ashe dizay tamare nayti uttidayssa beashe dees intappe guye baggara asay eqqidaykka beettishe dees intikka timirte keettan de'oosona odakka siyishe doosona.

Hayssan beettishe dizayssi keelippe coora asati maraqettidayssi beettishe doosona intikka baynta timirte wursidayssakko inta giddon issi gashenaykka uttidayssi beettishe dees.

Hayssan bettizayssi caameko ha caameyikka ogge giigissizayssakko izzika biitta kashshiddi ogge giigisishshe de'ess izzi giigissiza sohoykka kehi dembbakko.

Tani hayisani ba'ashe dizageyi kammiyako. Ha kame ogera yishe desi, ha kamiya sunithayi isuze getetesi iza sinthanika issi aawayi eaidayisi betishe desi he kamiyape heni baggara cililo mithayi betishe desi

Haysan ta be'ashe dizaysi kameko kame ogen policeyine issi bitaney eqidaysi betishe de'es ha kameti bishene yishe dizayti betishe dosona etika kehippe cora kametako

Hayisan ta be7ashe dizay kehipe cora asati oge gigisishene losetishe de7es. Enit diza sohope dhoqa bagara kehipe cilolitida mitay betishe de7es. Saloyika samayetid betishe de7es.

hayssan ta beyashe dizay kaamekko kaamey ogera bishe dees heyssape gede baggara ogera as hamutishe dizayti beettishe dees

Hayssan ta beashe dizay nam7u kametakko ha kaametikka kaame ogen eqqizayssa bessees ha kaametu sintan issi bitaney eqqi uttidayssaka beashe de7ays ha bitaneykka polisekko he kaampe gede baggara cililotida mitayka bettishe de7es.

Hayssan beettise diiza yisi kaamekko ha kameykka biitta kaash iza kaamekko izappe gede baggara cora asati eqqidaytikka beettishe de'osona.

hayssanta be'ashe dizay ogekko oge giigettishe dees ha ogekka giigissiday kaamekko ha kaameyka killi baggara eqqi uttidayssi beettishe dees ha kaameppe gede baggara keype lo7izanne xillilotida mitay bettishe dees

hayssanta beya shedizayti motorekko ha motore achchanka keeyppe cora asati eqqi uttidayssi beettishe dees intappe gede baggara keettaykka beettishe dees he keettappe ha baggara tililo mitaykka bettishidayssakko

Hayssanta be ashe dizay kaamekko ha kaamekka biitta goyiza kaamekko izikka biitta kaashidi ogegi shisey dees izaappe gede baggar geeyppe cora asayde oosana.

Hayssan ta be ashe dizay kaamey gede simmidi bishe beyays heyssape gede baggara cora asay eqqidayssa be ashe dees he asappe gede baggara cililotida mittay bettishe dees.

hayssan beettishe dizayti oge asay lo'etishe beettees izikka keehippe cora asati shiiqidi oge giigissishe de'oosona entappe gede baggara keehi lo'idinne cilicili wottida mitayka bettishe dees

ta beyishey de7izay kaame ogekko ha kaame ogera kaame yiishenne motorey gede bishe beettes izappe gede baggay keehippe yashshiza wora milates

Haysan ta be'ashe dizayti kehippe cora asati gamo woga mayuwa mayidi de'izaysa be'ashe days entika dizasoppe guye bagara kamey dizaysika betishe dees.

Hayssan ta be7ashe dizayti issi mishiriya haatta duuqqizaaronne izippe gede baggara cora asati eqqidi xeellishe dizayta beashe days. Etappe keze baggara ha keettay biron keexettidi wuribennayssi beettishe des.

Heyssan ta be'ashe dizay keehippe wolqaamanne aaho gidida haatta be'ashe days. He haattappe gede baggara cililottida maataynne mittay beettishe des.

ta be'ashe dizay issi bitane madabariyara biitta qolishe deees appe sintan keehippe dalganne aaho gidiza haattay deees appe gede baggara corasaykka eqqi deettes

Ta be ashe dizay haattakko ha haattayka haylan deera giigizayssanne burcuqo bolla qolettishe dizayssa be ashe days gede baggara oytamu pulto giza kochchayka dizayssa be ashe dayss

hayssanta be ashe dizay haattako ha haattaykka oytamo pulto giza xuufekka dizayssa be ashe dees ha baggara qasse haylanden duuqetidi uttidayssanne burcuqo bolla qolettishe dizayssaka be ashe dees

Hayssanta be ashe dizay asatanne kaamekko ha kaameykka tubbo caanidi yishe beettes izikka ha tubboy haattaas maaddizayssakko.

Hawissanta beyashe dizayti nam'u asatakko ha nam'u asatappe issoy koppi yewoti uttida gidishin ha baggan issoy qasseka gaammo woga may'ua may'idagey kushe meettishe dees intappe gede baggara cora asati kaeqqidayssi beettishe doossa.